Li nak berembi palaci foobaal le kai ak dawe kai naari goor nyu fi neka Kenna ki nak mo ame baal bi si tanka bi mogi def mbuba bu bulu am lu weex tubay bu bulo ak lu weex kanen ki tamit mbuba bu bulo la def mogi am lu weex am tamit lu xonxu tamit tubay bi tamit bu bulo la ak tamit lu weex daalai nak dala yu werta la si sen ganaw nak mogi ame ay keur ak ay garab.

Fi nak palas la, palas bo xamanteni dañ fi ji ay lekka way fi nak supamè lañ fi ji, supamè bi nak xop yi kèse ño gennè gum xop yi nak xop yu werta la ñaari jigeen ñu fa segga Kenna ki mugii def mbuba bu wèèx sipá bu xonxu kenen ki tamit mugii def tubay bu bula, mbuba bu bula dèf més si bópam bi. Sèèn ganaw tamit mugii ameh tamit ay yenen nji banana mung fa ak yenen garap.

Lee nak sall la se dege sall be nak muge ameh aye toogu toogu yee nak nuge am lu sukola se chate be tamin se suuf muge ameh lu neteh se dega tamin nugfa def taabul taabul be tamin taabul bu sukola nugfa tek tamin lu melne bool se dega lol tamin lu sukola la se suufam muge ameh lu nuul.

Li nak keyti xibaar la keyti xibaar nak amna ay goor yufi neka nyugeh tass keuri goori nak amna nyu fa def lu nuul amna tamit nyu fa def lu xonxu si keyti xibaar bi amna goor ak jigéen ko neke nee nyungi def mbuba bu weex jigeen bi mogi def mess mongi def tamit tubay bu nuul si keyti xibaar bi tamit mongi ame ay binda yu xonxu mogi ame tamit lu weex tamit.

Lii nak mbirum plaasi lehkeh kaii ak naaneh kaii, fii nak aiiy njaari tohgu njur fii neka, tohgu yu wekh, cii sehn digah tamit njung fa sampah aiiy bantah, cii kaw tamit njung fa deff mbaarre, mbaari bantah, fofu tamit njung fa takah aiiy ridoh, ridoh yu wekh tamit, cii coteh behleh tamit geudggh bii mung fa, amna tamit nitt yu nehkeh nehleh njungy tok tamit cii tohgu tamit.

Lee nak alla la se birr alla be nak muge ameh pecha pecha be nak muge tahaw se bante dugub bante dugub bage am dugub pecha be nak muge ameh lu nuul tanke ye tamin yu nuul la gemeng be nak muge ameh lu nuul amna benen bante dugub bu neke nee way bobu amut dara se koteh be tamin muge ameh tamin aye garab y bobu fenug bu bakh.

Lee nak lohou la lohou be nak muge teye packet packet be nak muge ameh lu xonxo am lu verte am lu nuul am lu weex packet be nak leka mufa neka muge ameh aye beda beda ye soku jange daga ham lee ban fosunge leka la ak lanlenkoye jufaneku.

Li kayeti xebarla kayeti xibar bi nak mungi ame ay goor way am na Goor bu neké ni mungi sol lu bula kenen ki tamit mungi mbuba bu bula am lu wex am lu njul kayeti xibar bi tamit mungi ame ay binda yu xonxu mungi am lu wert mungi tamit lu wex mungi ame tamit lu bula beidayi soko jange dinga can li ban fasong kayito la ak lunko jafandiko

Li nak neeg la neeg bi mongi am almuwar almwor nak bu weex la si boram tam mongi ame togu togu bu nuul tamit.

Li nak bunta la bunta lopitan ci bunta bi nak ñing fa tay kayit, kayit bi nak am na ku nekka ni gór ak jigeen am na bu nekka nale tamit jigeen mo fa nekka mugii teyeh dóómam bi. Kayit bi nak mugii ameh lu wèèx am na tamit bu fa am lu bula, am na tamit bu fa am lu xonxu ak lu ñuul. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi kayit la ak lan lañ koy jafandiko.

li nak barbu kupé kay dajalo Kaye ak dawe Kaye ay Goor njofi dajale amna kifa def mbuba bu nete mugi amwert kenen ki tamit mugi def mbuba bu nete mugi am lu wert def mbuba bu wert am nete am tamit lu xonxu ak njenin njul neka ci ganawe di setan am jenin njul neka ci kote bale nonu fénun bu bax

Li nk garab la garab bi mango garab bi nak mugi ameh hob yu werte garab bi tamit mugi ameh ai tontor, torntor yu neteh.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak muge ameh goor ak jegain ku neke nee num nyarr yep nuge def muba bu weex jegain bage def mess def tubaye bu nuul amna goor bu neke nee tamin muge def muba bu bulo muge def tamin tubaye bu nuul keyete kebarr be nak muge ameh aye beda yu xonxo muge ameh tamin lu weex am tamin lu verte.

Lii nak ahb jaaru la, jaaru nopu, jaarou gigain, jaarou bii nak mungy ameh lu vert, mungy ameh tamit lu honku, mungy ameh tamit lu wekh, jaarou yii gigain yii njur koi jeufandehkor pur rafetal sungh soloh beh pareh pur rafetal sehn sanseh.

Lee nak garab la garabe leke leka be nak muge tuda banana banana be nak muge jurr pareh wagut way yum jurr nak banana yu verte la garabe banana be tamin bu verte la amna tam yenen garab bu neke tamin se koteh be tamin.

Lii nak ahb daalah la, daali gigain, daalah bu gudu, daalah bu njull la, daalah bii nak gigain njee njur koi jeufandehkor sungh sanseh beh pareh pur rafetal sehn sanseh, cii coteh behleh tamit mungy ameh tamit aiiy garab, yy garab yii nak fengh njut bubakh.

Lii nak ab teere la, teree bi nak, mu ngi am lu nyuul, mu ngi amee lu weex, mu ngi amee lu xonxu, si koo teree bi nak, mu ngi amee nyaari toogu yung fa def. Si kow teree bi nak, mu ngi amee ay binda. Binda yi, so ko jangee, dagaay xam lii ban fasongi terre la, ak lan lan lange kooy jafandekoo.

li nak mandarga la mandarga bi nak mungi ame lu wex mungi ame lu bula mungi ame lu xonxu mungi ame tamit lu wert mungi ame ay binda binda Yi soko jange dinga xam li ban fasong ngir mandarga la ak nogi koi jafandiko

Ii nak ape kerla mugi ame njati Goor yu fi neke am tamit njari xale Goor ak gigen am kuneke ci ganaw ci Goor ye nak mouy njari payi amna kufa def mbuba bu wert toubey bu boula kenen ki nak mungi def xaftan bu bula benén Goor bi nak mungi def mbuba bu wex am xonxu am lu wex

Lee nak ab dalle la dalle yu nuul se kaw nak muge ameh lu verte dalle ye nak goor muna ku jufaneku jegain tamin muna ku jufaneku betaye.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu ñuul mugii ameh tamit lu werta mugii ameh tamit lu wèèx.

Lee nak rajou la rajou be nak rajou bu nuul la muge ameh tamin bu weex muge ameh tamin teye kaye tamin bu nuul se bore rajou be tamin muge ameh panye bufa neka panye be nak muge am lu verte muge am lu nuul muge am tamin lu xonxo tamin.

Fii nak, palaasi jaayee kaay la, jaayee kaay ferr, jaayee kaay lam, jaayee kaay tamih aye petaaw, niñi dañoy jogee deka to deka, koñ to koñ, ñungee ñeuw fi pur jenda lami haalis, petaaw, yeup ñunkooy jaay, jigeen nak mofa took, mungi took si toogu, toogu fooleuh bu weeh, jigeen bi nak mungi sol mbuba, mungi ameh lu buleuh, am lu neteh, am tamih lu ñuul.

Li nak please la please bo xamne ay Laal lanu féé defaré ak ay defé kai yaré defar nagie AP Laal Laal bi nak lali xangxu la mungi ame lu socola am lu nete defé kai bi nak mungi nale am lu socola am tamit lu nete

Lee nak meremu plase balekaye ak dawekaye nyate goor nufe neka nuge jamale bal be goor ye nak amna kufa def muba bu weex am lu verte tubaye bu weex tamin kenenke tamin muge def muba bu verte am lu weex tubaye be tamin muge ameh lu verte benen goor bu neke nale mum tam muba bu verte am lu tamin lu weex tamin tubaye be nak tubaye bu bulo la.

Lee nak deew la dewu bopu nugku tek fu sukola butele deew be nak kuberr be kuberr bu weex la se ganaw pote deew be tamin muge ameh lu verte am lu weex am tamin lu nuul tamin.

Li nak butèèl la butèèlli naan, butèèl bi nak mugii ameh lu netteh, mugii ameh lu wèèx, mugii ameh lu werta, mugii ameh tamit lu bula, mugii ameh tamit ay bindé. Bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi butèèl la ak lan lañ koy jafandiko.

Liinak butel la munko tiyeh si loxom butelkbi nak amna lu neka si birr lolnak lip sinela la tuda butelkbi nak lip sine bi nak mungi ameh lu wekh mungi ameh tamit lu xonxu tamit butelkbi tamit butel bu wekhla werr lip sine yinak gigeen yii ñokoy jefandiko purr rafetal sen yunyi.

Fii nak mbirum plaasi baaleh kaii ak daweh kaii, gigain mofi neka mungeh daw, gigain bii nak mungy def meeche cii bopam bii, takah fa lu njull, mungy deff mbuba bu bleu, mungy deff tamit tubeiyy bu bleu, daalah yum sol tamit mungy ameh lu bleu, am lu njull, am tamit lu wekh, cii ganawam nak mungy ameh tamit aiiy njahh.

Lee nak manargal la manarga be nak muge ameh beda yu verte se degabe tamin muge ameh lu melne xoop muge ameh lu verte se koteh be tamin muge ameh lu neteh muge ameh tamin nyari sede ye lu melne pese kaye lu neteh.

Lee nak manargal la madarga be nak muge ameh lu nuul muge ameh tamin lu verte muge ameh tamin lu weex manarga be nak muge ameh aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge manargal la ak lanlenkoye jufaneku.

Lee nak butel la butel be nugku tek fu nuul butel be nak muge ameh kuberr bu xonxo butel be nak muge ameh lu neteh am lu nuul am tamin lu xonxo muge ameh aye beda beda ye soku jange daga ham ban fosunge butel la ak lanlenkoye jufaneku.

Li nak tare la tare bi nak mungi am lu socola am lu wex am tamit lu nete am ay binde binde Yi nak soko jange dinga xam nokoi jafandiko

Lee nak ab dalle la slippase goor dalla be nak muge am lu nuul muge am tamin lu weex bume dalla ye tamin lu nuul la tamin.

Lii nak neeg la, am lu nyuul, am tam lu nette, buntu ker bi tam am lu nyuul, maraaj bi neeka si ganaaw ta am lu weex, am lu nyuul. Si biir ker bi tam mu ngi amee ay garab.

Plaati wehrre bu wekh, am lehkah, lehkah bii nak mungy tuda chereh peul, chereh bii nak njung kor defeh cii coteh bii, sowe bii tamit mung cii bohram, sowe bu wekh, chereh bii nak chereh bu nehteh la.

Fi nak aala la nyu fa tek ngusi ngusi bi nak beye kai be wen la way tamit tiyeh kai bi tamit wen la ngusi bi nak nyun koi jefendeko sung buge beey nhaax wala suun buge gass dara tamit mung ne nyu jel ngusi pul yombal sun legaye.

Lii nak taabul la, taabuli xonxu bu sokolaa, taabul bi nak, nyung fa tek kayit, kayit bi nak, mu ngi am ay binde kaay, am na lu fa am lu weex, am na lu fa m am lu nyuul. Benen bii tam mu ngi am lu bulo am tam lu werta tamit.

Li nak tabull la tabull bu wèèx ñing fa def kas, kas bu wèèx, kas bi nak ci biram ñing fa dèf li ñe naan lu netteh mugii ameh tamit lu ñuul teyeh kay bi tamit lu ñuul tamit.

Li nak mbuba la mbuba lañ fi wekka, wekké kay bi nak bu xonxu la, mbubu bi nak mungi ameh lu sokola mungii ameh tamit lu ñuul tamit.

Lee nak ab jaaru la jaaru wees jaaru nopu jaaru jegain jaaru ye nak muge ameh lu nuul nugku tek se mursu bu weex jaaru ye jegain ye nukoy jefaneku pur refetal sen nopa ye sun sanseh ba pareh.

Lee nak ab dalle la dalle be nak muge ameh lu nuul muge ameh tamin lu xonxo bume dalla ye tamin bum yu nuul la muge ameh tamin lu bulo se koteh be dalla be nak jegain daf koye jufaneku goor tamin daf koye jufaneku.

Lii nak nehgg la, cii birr nehgg bii nak mungy ameh armoire bufa neka, armoire bu wekh, cii bohri armoire bii tamit butehll mung fa, cii coteh behleh tamit mungy ameh tohgu, tohgu bu njull tamit mung fa.

Lee nak aye pote la ak aye butel pote ye nak amna pote bufa neka muge ameh kuberr bu nuul benen be nak pote bu neteh la benen be tamin pote bu nuul am lu verte se kaw keyet be tamin muge am lu verte am lu weex butel ye tamin amna butel bufa neka butel bu neteh benen be tamin butel bu weex la.

Lii nak beureubu plaasii jangeh kaii aiiy talibeh njur fii tok, njenti talibeh yu gigain ak kenu ku gorre, talibeh yu gigain yii nak njom njehp nduroh lungh sol, njungy def rohbu bu vertue, am lu wekh, sehn ganaw nak mungy ameh tamit aiiy garab tamit njung fa, garab yu vertue.

Liinak yonla si kaw yonbi nak mungi ameh motto motto bi nak mungi ameh lu netteh am tamit lu vert Amna gorr bu nekeni di dem gorrbi nak mungi am tuboy bu ñul amlu wekh mungi sol dalla yuñul amlu wekh si pega yonbi tamit mungi ameh ayy Kerr mungi ameh tamit ayy garab Amna nekbi nekeh naleh foyikay yireh yirehyi nak amna mbuba yu xonxu Amna yu wekh amna tamit mbuba yu bulo.

Lii nak mandarr gah la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu vert, mungy ameh lu wekh, mungy ameh tamit aiiy binda, binda yii sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni mandarr gah la ak lan langh koi jeufandehkor tamit.

Liinak baramu palasi baleh kai final gorr mofi neka mungi buga dorr balbi gorr bi nak mungi sol mbuba mungi ameh lu netteh am lu bulo am tamit lu wekh tuboybi tamit tuboy bu netteh la balbi tamit mungi ameh lu wekh mungi ameh lu vertt ak ñi neka neleh di setan ñoñunak feñuñ bu bah.

Li nak tere la terre bi nak mogi ame lu xonxu mogi ame lu weex mogi ame lu nuul mogi ame tamit lu bulo mogi ame naari nit tamit yu fa neka goor ak jigéen tere bi nak mogi ame ay binda binda bi nak soko jangex da nga xam li ban fosongi tere la ak lan len koi jefendeko.

Lii nak palaas la boo xam ne ay leeka lange fiiy jaay,..pakket yi nak, mu ngi am ay leeka, pakket yi nak, mu ngi am lu bulo, am lu bulo, am lu werta, am tamit ay binda, binda soo ko jangee, da nagaay xam ban fasongi leeka la, ak lan lange kooy jafandeko.

Li nak ape dala la Dali jigen yu njul la ci kaw nak mungi am lu kai rafétal igen Yi njoko jafandiko pur rafétal sen sansé yi

Li nak loxo la loxo bi nak mungi tiye pich domi pich bu ndaw pich bi nak kawar bi mungi ame lu njul ak lu wex ak lu wert bopi pich bi nak mungi ame lu njul gamen bi tamit dafar njul ci ginawam mungi ame ay garab way fénjun bu bax

Gigain bu takhaw sol rohbu, rohbu bu vert, sol daalah, daalah yu honhu, tiyeh porset bu honhu, am tuti lu wekh, deff lahmm lokhor, muungy deff tamit chaine cii bahtam bii, defarr kanamam bi, defarr bopam bii deff fa meeche, meeche bu njull.

Li nak mandarga la mandarga bi nak mungi ame lu bula am lu njul ci digae bi mungi am lu nete am tamit lu wert am toti lu xonxu mandarga bi nak mungi am ay binda binda Yi nak soko jange dinga can li ban fasongngi madargala ak lunu koi defe

Lii nak kerr la, nehgg tamit mung fa, nehgg bii nak mungy ameh lu wekh, am tamit aiiy weungh yu njull tamit, bunti kerr bii nak marajj bii mungy ameh lu wekh, am tamit lu chocolat, bunti kerr bii nak bunta bu njull la, cii digi kerr bii nak mungy ameh aiiy garab, cii ganaw kerr bii tamit mungy ameh tamit garab.

Lii nak lokhor la, lokhor bii nak mungy tiyeh pakah, pakah bii nak pakah bii njung kor defareh bantah, pakah bii nak bantah bii bu chocolat la, mungy am tub tub yu nehteh tamit, cii coteh bii tamit mungy ameh tamit weungh, weungh bii nak bobu leh njoi dohgeh, bu wekh la tamit.

Li nak loxo la loxo bi nak mogi tiyeh botale botale bi nak kuberr bi mogi am lu nete am lu bulo botale bi si bobam botale bu bulo la ci gawam mogi ame keyt keyt bu weex am tamit lu netex am tamit lu nuul.

Lii nak nehgg la, cii birr nehgg bii nak njung fa tek njehti borli fohleh, benah bii nak mungy ameh couberre bu vert, am lu wekh, benen bi tamit mungy ameh couberre bu vert, am tamit borl bu wekh, benen borl bii nak borl bu honku la.

Fee nak meremu plase jagekay la aye talibeh nufe tahaw nyari goor ak bena ku jegain nuge taj najalu ku goor ke nak muge def muba bu werte am lu weex muge am tamin kenenke muge def muba bu verte am lu weex am tamin muba bu nuul se biram ku jegain ke nak muge def muba bu verte mum tamin num nyep nuge tahaw.

Li nak berembi palaci jangex kai la elefe mofi taxaw fi nak bena elefe mofi taxaw go jigeen elefe bi nak mongi def mbuba bu weex mongi def tamit daal bu nuul mogi bud bag bag bi nak bag bi nuul la.

Gigain bu tok, mungy sehgal bopam bii, lehtu meeche, meeche yu njull, mungy sol mbuba nak, mbuba bii tamit mungy ameh tamit lu njull, mungy ameh tamit lu chocolat, takah chaine cii bahtam bii.

Lee nak lohou la lohou be nak muge teye butel butele deew butel be nak butel bu weex la se ganaw nug fa tay keyet keyet be nak muge ameh lu weex am lu sukola am lu nuul am lu xonxo am lu neteh muge ameh tamin aye beda beda ye soku jange daga ham le ban fosunge butel la wala ban fosunge deew la ak lanlenkoye jufaneku.

Lee nak leka la leka be nak muge tuda kereng kereng kereng kereng muge neka kereng kereng be nak muge andax banta ye muge andax tamin xopp yee.

Lee nak butel la butele mainess mainess be nak mugse birr butel be kuberr be nak kuberr bu verte la se ganaw nak butel be muge ameh keyete keyete be nak muge ameh lu xonxo muge ameh lu verte muge ameh tamin lu bulo tamin.

Linak yon la si kaw yon bi nk mungi ameh moto bufa n'eka moto bi nk mungi ameh lu neteh mungi ameh lu werteh am lo nyool ban ngi tamit bang nyi nyool la si pega yon bi nk mungi ameh ay ker mungi ameh ay garab mungi ameh tamit ay nek mun fa.

Li nak wen la wen bi nak mogi tuda ferr feer bi nak wen ken koi defaree ferr bu nuul tiye kai bi tamit bu nuul la mogi ame tamit lu xonxu tiyeye kai bi banta len ko defare yun koi jefendeko sung buge pase sun yere yi nyu jefendeko ko. .

Lii nak leeka la, leeka bi mu ngi tuda, akeche. Akeche bii nak, nyung ko def si palaat, plaat i weer bu weex, acheke nak nyung kooy defaree maalo, si boroom nak, mu ngi am jumbo, nyung fa tek tam jen buweex bung faraay, si biir palaat bi tamit, nyung fa def booli weer bu weex, nyung fa def tamit, banaana bung faraay ba pare. Si booram tamet mu ngi am palaat, waaye, boobu nak, feenyut.

Liinak nekla si birr nekbi nak mungi ameh tabule buñfa tek tabule bi nak xanxa lenko defareh tabule bu socola si suffam tam mungi ameh weñ weñyi tamit weñ yu ñul si koteh bi tamit mungi ameh ayy togu y toguyi nak feñuñ bu bakh toguyi tamit ñingi am tamit lu socola mofa nek.

Fi nak palas la bo xamanteni ay nék ñu fi nekka, nèk yi nak ñu ngi ameh lu ñuul am tamit lu netteh ci kóteh bi tamit mugii am ay garap tamit garap yu werta. Mugii ameh tamit moto bu fa nekka tamit, moto bi tamit mugii ameh lu ñuul mugii ameh tamit lu xonxu tamit.

Lee nak ab jaaru la jaaru nopu jaaru jegain jaaru be nak muge ameh lu weex jaaru be nak nugku tek fu weex jaaru be nak jegain ye nukoy jefaneku sun solu ba pareh purr refetal sen sanseh wala purr refetal sen nopu.

Fee nak plass la plass bu hamtane aye garab nufe neka garab ye nak nuge ameh aye xoop xoop ye nak xoop yu verte la se birr garab ye tamin muge ameh tamin aye naax naax yu seew teh gouda naax ye tamin naax yu verte la tamin.

Jegain bu tonke haleh bu jegain muge letou mess mess be nak amna lu puff amna tamin lum wache.

Li nak bowl la bowli foleh bowl bi nak mongi ame leka leka bi nak ay domi tol la tol mofi neka domi toli tamit am na yu nete amna tamit bu verta tamit munfa tamit.

Lii nak ahb daalah la, daalah bu njull, njung kor tek fu njull, daalah bii nak gigain njee njur koi jeufandehkor.

Li nak ap jaaru la jaaru wiss jaaru noopa jaaru yi nak mogi ame lu werta si diga mogi ame tamit lu nuul jigeen nyi noi koi jefendeko suun sancex mba pareh pul refatal sen noppai.

Li nak ap dalla la ñing ko tèk fu wèèx, dalla bi nak ci kaw lu ñuul la, ci suuf tamit lu ñuul la ci biir nak lu sokola la. Dalla yi nak gór yi ño koy jafandiko.

Lii nak lokhor la, lokhor bii nak mungy tiyeh saabu, saabu bii nak mung cii packet, cii packet bii nak cii ganaw mungy ameh aiiy binda yu njull, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni saabu la ak lan langh koi jeufandehkor tamit.

Jugain bu tonke gamu letou mess mess bu sukola wache lale se ganaw wache lale se kanam jegain be nak muge sol muba muba be nak muge am lu weex am tamin beda yu nuul muge sol tamin sepa sepa be tamin muge ameh lu nuul fum weru tamin muge am lu verte am tamin lu weex.

Li nak butèèl li diw la ak ay paket, butèèlli diw, diw yi nak xalèh yi ño koy jafandiko ak sabu xalèh tamit. Butèèl yi nak am ya yu wèèx am na tamit yu bula. Paketti sabu yi tamit am na yu netteh am na werta am na tamit yu ñuul.

Lii nak lal la, lal bii nak mungy ameh lu wekh, cii kaw lal bi tamit mungi ameh ehponse bufa neka, ehponse bu wekh, mungy ameh tamit lu njull, bopi lal bii tamit lu wekh la, cii coteh bii tamit mungy ameh aiiy armoire, armoire amna bufa neka bu wekh la.

Fee nak plass la bu hamtane aye garab lenfe jeeh garab ye nak garab yu verte la se kaw garab ye tamin muge ameh tamin aye pecha nufa neka tamin pecha ye nak nuge naw pecha ye nak pecha yu nuul la.

Linak xatul xibarla xatul xirba bi nak am aye gorr am aye jigeen amna jigeen bubneka de johe xirba jigenen bi nak mungi def bubu bu xonko def tamit musor bu xonko gorr bi tamit mungi def bubu bu nuul def bahana bu nuul am lu weex xatul xirba mungi ameh aye binda yo xonko ak yo weex binda ye nak so ko jangeh danga am li ban faso xatul xirba la ak kan lenko jafendeko.

Gigeen bu tok lettuce mess si bopambi messbu ñul si kaw messbu nak mungfa deff tamit ayy perr perryu wekh tamit mungkofa deff

Linak loho la loho bi nak mungi teyeh paket paket bi nk mungi ameh lu n'eteh am lo weex am lo bulu am tamit ay binda binda ye so ko jan'geh danga am li ban faso paket la ak lan leko jafandego tamit.

Lee nak keyete kebarr la keyete kebarr be nak muge ameh aye goor ak aye jegain amna goor bu neke nee muge def muba bu weex amna jegain bu neke nee muge def muba bu weex am tamin lu nuul muge def tamin mess se bopam be keyete kebarr be tamin muge am aye beda yu xonxo se keyete kebarr be tamin muge ameh tamin lu weex beda ye nak soku jange daga ham le ban fosunge keyete kebarr ak lanlenkoye jufaneku.

Jigen bu taxaw def roba bu bula xarko ci kaname teya posam take tiéne cu baatam bi def mése ci bopambi bi ci ganawam nak mungi ame tabul bu wex ci ganawam nak njung fa def ay poot toot yu nak njung fa def yax yax yu wert

Lee nak ab dalle la dalle charah dalle yu nuul se kaw dalla ye nak muge am lu xonxo muge am tamin lu neteh dalla ye nak jegain ye nukoy jefaneku.